Kunuunsa yeroo tasaa jechuun kunuunsa yeroo balaan tokko ta'u, kallattii balaan sun uumameen yookaan miidhaan sun qaqqabeen eegumsa yookaan kunuunsa taasifamudhaa jechuudha. Kunis namni miidhaan sun irra ga'e kallattiin akka hin miidhamne yookaan wantumti miidhaan sun irra ga'e kallattiin akka hin barbadoofne eegumsa taasifamudha jechuudha.